Ekizimbe ky'ekkalina ekinene ddala era nga kiyina emyaliriro egy'enjawulo. Mu maaso gaakyo waliwo oluguudo kkoolaasi nga luno luliko ebidduka bingi eby'enjawulo omuli emmotoka ez'obuyonjo, takisi ne ppikipiki.

Ebinyeebwa eby'empogola kikuŋŋaanyiziddwa mu kabakuli akeeru. Ebimu ku byo bisusiddwa era ne bigattibwa wamu n'ebyo ebitannaba kususibwa. Akabakuli kano kawummuziddwa ku mukeeka ate nga wansi w'omukeeka waliyo leesu eriko langi ez'enjawulo.

Ssajja akulula eggaali ya maanyigakifuba etikkiddwako embaawo eziwererako ddala. Emabega we waliyo omusajja ayambadde ebiddugavu amugoberera nga naye akulula eggaali maanyigakifuba esibiddwako ekiveera ky'omugugu. Ku mabbali gaabwe waliyo ebizimbe ebiriyo ate ng'okumpi n'ebizimbe waliwo emiti egiriwo.

Empologoma eyimiridde ku ttale. Ettale kw'eyimiridde ddene era nga ggazi bulungi obusubi obuli ku ttale lino buwanvumu obusinga ku bwo nga bwa kiragala mu langi emabega w'ettale waliyo omuti oguliyo.

Ensolo ez'omu nsiko eziyina amagulu amawanvu n'ensingo empanvu ziyimiridde mu kifo ekimu. Ensingo empanvu ziyamba ensolo zino okusoloba okulya ebibala n'ebikoola ebiri ku miti waggulu. Emabega waazo waliyo ensolo ez'omu nsiko endala okugeza nga entulege.

Abalenzi bana abambadde engoye ez'enjawulo bali kudduka emisinde mu kisaawe. Ku mabbali gaabwe waliyo abaana abalala abato abawerako ddala abali obbatunuulira. Okumpi n'abaana waliwo ebizimbe eby'enjawulo ebiriko amabaati amakadde.

Oluguudo lwa kkolaasi luliko emmotoka ey'obuyonjo erutambulirako. Ku mabbali g'oluguudo kuliko obupande obusimbiddwako nga bulagirira mu bifo eby'enjawulo. Ku ludda olulala waliyo ebizimbe ebiriyo n'emiti egyeyawuddeyawudde nga kw'otadde n'omulongooti.

Omukazi yeetisse enkota y'ettooke ku mutwe gwe ng'akozesa enkata n'olulagala. Ku mugongo gwe asibiddeko omwana ng'akozesa leesu wabula nga mu mikono gye akwatiddemu omunwe gwa kasooli. Emabega we waliyo ebitooke ebirala ebikola olusuku.

Mmeeza ey'endabirwamu ewummuziddwako ebibala eby'enjawulo okugeza ng'omuyembe, ennaanansi, apo, kkaloti n'obutunda. Ku mmeeza kuno kuliko ne juyisi akamuddwa obulungi ng'ateekeddwa mu ggiraasi n'ebicupa ebirala ebinene eby'endabirwamu.

Abakazi basatu, buli omu nga yeetisse olusekese lw'enku batambulira ku luguudo lw'ettaka; ababiri nga bakulembedde, nga n'omulala abavaako emabega. Ku mabbali g'ekkubo waliwo ebisubi ebimpi era nga bya kiragala mu langi.

Entulege eziwererako ddala mmuwendo ziri kunywa mazzi mu kidiba ekiri ku mabbali g'ettale, ettale ensolo zino kwe zivudde ddene era nga gazzi bulungi, obusubi obuli ku ttale lino bumpi ddala era nga bukalu.

Ensolo ez'omu nsiko ez'enjawulo ziri ku ttale, ettale lye ziriko ddene era nga gazzi bulungi, ettale lino liriko obusubi obumpi era ng'obusinga ku bwo bwa kiragala mu langi, emabega w'ettale waliyo emiti egyeyawuddeyawudde.

Omusajja ayambadde gaalubindi n'olugoye olw'emikono emiwanvu asitudde ekyuma kikalimagezi mu mukono gwe ogumu. Omukono gwe omulala agukozesa okunyiga amapeesa ag'ekyuma kikalimagezi okubaako obubaka bw'akiggyamu.

Emiyembe egiwerako ddala mu muwendo gireebeetera ku muti. Emiyembe gino giriko langi bbiri ez'enjawulo okuli emmyufu n'eya kiragala. Emabega waagyo waliyo ebikoola by'omuti nga bino biwanvuyirivu ate nga nabyo bya kiragala mu langi.

Enseenene enkongole obulungi ziri mu sseppiti nga zigattiddwa wamu n'amazzi. Enseenene zino ziri mu langi ez'enjawulo nga kuliko eza kiragala n'eza kitaka. Enseenene zibuuka omwezi gumu mu mwaka era nga zijja mu mwezi Ogwekkuminoogumu.

Abasajja babiri buli omu ng'ayambadde ekkooti, omu ku bo ayambadde ggambuutusi enzirugavu era ng'atudde mu katebe ate omulala ali mu bigere atudde ku jjinja. Emabega waabwe waliyo ennyumba eyazimbibwa nga beeyambisa emiti, emmuli n'ettaka. Ku ddinisa ly'ennyumba eno kuliko leediyo ewanikiddwako.